Fet hilin na nufin wakar da ciwo ko cuta ta hanyan addu a imani da ikon Allah batare da amfani da magunguna ko aikin likita ana yin hakan ta hanyan rokon Allah ta hannun wani mai addu a ko i ko limami da ake gani yana da karfin addu a ko ruhaniyya babbanci maganin asibiti medical treatment na ɗaya tushe fet hilin yana dogara da addini da imani medical treatment yana dogara da kimiyya da binciken liki toci hanyar warkarwa fet hilin yana amfani da addu a shafawa da mai albarka da mai albarka kosa, kosawa hannun hannun kai medical treatment yana amfani da magunguna allura tiyata ko sauran hanyoyin asibiti tushen ilimi fet hilin yana dogara da addini da ruhaniyya medical treatment yana dogara da bincike da ilimin liki toci sakamako fet hilin, fet hilin sakamakon yana dogara ne da imani da yaddan Allah bako yaushe ake samun sauki ba me dical treatment sakamakon yana dogarane gwaje gwaje da shedan kimiyya kuma yanada mataki cikin nasara da za iya kiman tawa gwaji da bincike fet hilin ba'ayin gwaji ko amfani da na urori wajan gano matsala medical treatment ana amfani, ana amfani da kayan aiki ki da fasaha kaman esrai scan da jini domin gano cuta ilimin wanda ke ilimi ilimun wanda ke bayar da warkarwa fet hilin wanda ke yinshi ba lalle yazama yayi katun boko ko ki miyya ba amma yana da kwarewa a fannin addini ko ruhanai medical treatment likitoci da ma aikatan lafiya sunada horo na musamman ajami'a da makarantu na kimiyya

pause addini na yana koya min muhimmanci kula da jiki da rai domin jiki amana ne daga wurin Allah hakan yana sani yin ƙokari wajen wajen cin abinci me kyau motsa jiki, da kuma gujewa abubuwan dake cutar da lafiya haka kuma ina ganin addua'a da dogaro ga ga Allah a matsayin wani ɓangare na samun cikakkiyar lafiya ba wai ta jiki ba harda ta ruhaniyya da kuma hankali na ɗaya jiki amana ne daga Allah addini na yana koyar da cewa dole ne mutum ya kula da jikinsa domin Allah ne ya bamu shi amana kuma za'a tambayemu yanda muka kula dashi na biyu tsafta tana daya daga cikin ɓangarorin imani um addini yana ƙarfafa mahimmancin tsafta da tsaftace jiki abinci, muhalli, da tufafi domin tsafta nada alaƙa da lafiya na uku addu'a da nutsuwa addini yana koya mini muhimmancin addua'a da ƙaunar Allah wurin samun nutsuwa da kwanciyar hankali wanda ke wanda keda amfani sosai wajen lafiyar zuciya da kwakwalwa na huɗu gujewa abubuwan da ke cutar da jiki irin su shan giya, taba taba sigari ko amfani da miyagun kwayoyi addini na yana haramta su saboda suna cutar da lafiya na biyar cin halal da mai kyau addinina yana kpya min cewa aci ah aci abinci mai kyau kuma halal wanda ke taimakawa wajen samun lafiya mai dorewa na shida zzzz zama na ah zama da mutane lafiya addini yana ƙarfafa yana karfafa mana mu kasance masu hakuri, gafara, da kyakykyawan mu'amala da juna wanda ke temakawa wajen lafiyar zuciya da kawar da damuwa na bakwai sallah da ibadah yin ibada na yau da kullum kamar sallah yana taimakawa motsa jiki um rage damuwa da kuma samar daɓ dedeto ss tsakanin jiki jiki da ruhin mutum pause

pause Shin akwai wasu abubuwan addini da kuke so a kiyaye yayin kula da lafiyarku? um Wane irin abinci ne addininku ko al'adanku da ya hanaku ci wanda zai iya shafar shirin lafiya? Shin kuna da wata al'ada ko ra'ayi da ke da tasiri a yanda kuke kaɓar magani ko jinya? um Shin akwai wanda kukeso ya kasance tare da ku tare daku ko ya yanke shawara game da lafiyarku? Shin kunason amfani da hanyoyin gargajiya tare da na zamani wajen kula da lafiyarku? Shin akwai wani abu game da lafiyarku ko tarihin lafiyar ku da ya kamata a sani kafin kafin a tsara shirin lafiya? Shin akwai wasu tsare-tsaren addini ko al'adu da zasu iya tasiri a yanke shawarar lafiyarku? Shin akwai wani yanayi na musamman ko lokacin da zaku fi son samun kulawa ta musamman ko baku sha magani ba? um Shin kuna da buƙatar goyon baya daga iyali ko abok... ko abokai wajen yanke shawarar lafiyarku? um Shin kunason kiyaye sirri sirrinku sosai game da lafiyanku? Shin kuna da wasu shin kuna da wasu damuwa game da irin magungunan da za'a iya amfani da su ko hanyoyin da za'a bi? Shin akwai wasu abubuwan da kuke jin suna da muhimmanci wajen yanke shawara game da lafiyarku? Shin kunason yin la'akari da yayanin kuɗi ko matsayan kuɗi wajen tsara shirin kula da lafiyarku? Shin akwai wasu matakai na jinya ko magani da kukeson agu.. da kukeson a guji? Shin kuna sa samun jinya ko magani a gida ko ko kunfi son zuwa asibiti ko cibiyar lafiya? Shin kuna da wata al'ada ko tsari da ya kamata a bi lokacin da ake gudanar da aikin lafiya? Shin kunason a bada cikakken goyon baya ga lafiyar jiki da kuma a gida? Shin kunason ayi la'akari da matsayinku na zamantakewa ko al'umma wajen tsarin shirin kula da lafiyarku? Shin kunason samun daman raɓar likita ko kungiyar likitoci da zasu kula da lafiyarku pause

Shin akwai wasu hanyoyi ko zaɓuka da zamu iya duba waɗanda zasu zasufi dacewa da bukatunku? Ta yaya kukeso a sanar daku game da ci gaban lafiyanku ko canje-canje a shirin kulawa? Shin kuna da wani wani abu da kuke so ayi ko a kula dashi a cikin shirin kulawarku wanda bai bayyan.. wanda bai bayyana ba tukunna? Akwai wani abu a cikin shirin kulawa da kukejin yana da wahala ko baku fahinta ba? Shin akwai wasu abubuwa da kukeson ku kula dasu don tabbatar da cewa kuna jin daɗi da samun kulawa mai kyau? um shin akwai wasu hanyoyi ko abubuwan da kukeso mu gud.. mu guji yi a cikin shirin kulawar ku? Shin kunason kunason wani daga cikin dangi ko abokai ku kasance cikin shirin.. ya kasance cikin kulawarku? Shin akwai wani abu da kukeso mu sani game da al'adunku ko addininku wanda zai iya shafar shirin kulawa? um Tayaya kukeson a tsara ziyararku ko haduwarku da ma'aikatan lafiya? Shin kunajin cewa shirin kulawar kulawar da aka tsara yana t.. yana dacewa da rayuwar yau da kullum kullum ɗinku? Shin kuna da wasu damuwa damuwoyi game da game da kuɗink da kudinku ko hanyoyin biyan ku kuɗin kudin shirin kulawa? Shin kunaso a tsara wani lokaci na musamman domin ku tuntuɓi likitoci ko sauran ma'aikatan lafiya idan kuna bukatar temako? Shin akwai wasu abubuwan da kuke son kara karawa ko cirewa daga a shirin kulawarku a nan gaba? um Shin kuna jin cewa ana baku isashshen lokaci don tambaya da tambayoyi ko bayyana damuwarku ga ma'aikatan lafiya? um Shin kunason a a gabatar muku da wasu hanyoyi ko sabbin dabaru don temakawa wajen magance rashin lafiya ko matsalolin da kuke fuskanta? Shin kuna da wani abu da kukeson a gyara ko inganta a cikin a cikin yanayin asibiti ko wurin kulawarku? Shin kuna jin cewa ana baku goyon baya sosai daga ma'aikatan lafiya ko kuma kuna jinku ku kadai ne? pause

Um asibiti na iya magance rikice-rikice tsakanin al'adun al'umma addini marasa addninin marasa lafiya da tsarin magani ko shawarwarin lafiya ta hanyar ɗaukar matakai daban. na ɗaya um fahimtar addini da al'adu asibiti na bukatar fahimt... fahimtar addinai da al'adun marasa lafiya wanda ze temaka wajen sanin abinda aka amince dashi ko a'a a cikin addinansu da al'adansu.. da al'adunsu na biyu, tattaunawa da marasa lafiya um yin tattaunawa da marasa lafiya da iyalansu kafin fara magani yana da mahimmanci hakan ze basu daman bayyana ra'ayoyinsu game da abinda ya shafi addininsu na uku jami'an addini asibiti na iya samun temako daga masu ilimin addini ko limamai don warware matsalolin da suka shafi addini da magani na huɗu duba doka a wasu lokuta doka tana bada daman yin amfani da wasu hanyoyi don kula da marasa lafiya tare da kiyaye addininsu saɓanin doka doka ta jinya na biyar kwarewar ma'aikata horar da ma'aikatan lafiya kan yadda zasu tunkari al'adu da addinai daban-daban ze temaka.. ze.. ze temaka wajen rage rashin fahinta da kuma kiyaye martabar marasa lafiya na shida ɗaukar hukumomi na lafiya asibiti na iya samar da wani tsarin shawarwari tsakanin kwararrun likitoci, shugabannin addini da masu kula da lafiya don tabbatar da cewa anbi dokokin addinin wa inda ake aiwatarwa tsarin maganin na bakwai horar da ma'aikatan lafiya horar da ma'aikatan lafiya game da banbancin al'adu da addinai yana taimakawa wajen girmama ra'ayoyin marasa lafiyan ko kuma kaucewa yin ma.. maganganu ko abubuwan da zasu iya haifar da damuwa ko rikice-rikice na takwas, bayar da zabuɓɓuka a wasu lokutan asibiti na iya samar da wasu hanyoyin magani ko zaɓuɓɓuka da suka dace da buƙatun addini ko al'adu wanda ze bar ze bawa marasa lafiya damar samun magani ba tare da saɓawa addininsu ba.

Na ɗaya girmama ƴancin zaɓi asibitoci yakamata su girmama ƴancin mara marasa lafiya da haƙƙin su na yin zaɓin jinya bisa ga sanin abinda yake faruwa wannan ya haɗa da fahimtan imani na addini da kuma bayar da wasu zaɓin magani inda zai yiwu na biyu, haɗin kai da al'adu da addini maimakon kawai ganin aiki daga ɓangaren kiwon lafiya likitoci yakamata su samu horo kan fahimtar al'adun addini da ra'ayoyin marasa lafiya wannan yana taimakawa wajen gina amana da haɗin kai tsakanin ma'aikatan lafiya da marasa lafiya ko iyalan su na uku tattaunawa me kyau asibitoci zasu iya gudanar da tattaunawa me kyau da marasa lafiya da iyalan sa domin yana da mahimmacin magunguna ko hanyoyin jinya wannan na iya haɗa na iya haɗawa da jan hankali yau hankalin shugabanni addini ko basu bada shawara da zasu iya zama taimako wajen fahimtar juna tsakanin shawarwarin likita da ra'ayyin addini na huɗu zaɓin magani na musamman idan zai yiwu asibitoci na iya bincika wasu hanyoyin maganii ko zaɓin da ya dace da imani na mara lafiya misali ga waɗanda ke ƙin karɓan canza gani ana iya amfani da fasahohin tiyatan marasa lafiya maras, marasa marasa amfani da jin ku da jini ko maye gurbin jini da da wasu kayayyaki duba harkokin halacci a wasu lokuta dole ne ma'aikatan lafiya su daba yadda zasu girmama imanin addini da nauyin take kan su na bayan da taimakaon rayuwa wannan yana ɗauke da abubuwan la'akari na dok halacci da ɗabiu musamman idan rayuwa mara mara lafiya na cikin haɗari.

A cikin tsarin warkewa ruhaniya na da mahimmanci sosai domin yana temakawa wajen farfaɗo da lafiyar zuciya da jiki ruhaniya na bada kwanciyar hankali temakawa wajen shawo kan damuwa da tashin hankali kuma yana iya bada cikakkiyar fahimta game da ma'anar rashin lafiya ko wahala a cikin kula da marasa lafiya likitoci da masu kula da lafiya suna iya suna iya haɗa ruhaniya a cikin tsarin warkewa ta hanyar hanyoyi daban-daban kamar jin ƙai da taimako na ruhaniya wasu likitoci suna bada dama ga marasa lafiya dan yin addu'a ko yin tunani domin samun kwanciyar hankali da natsuwa na biyu haɗaka da masu da masu ruhu wato spiritual care givers a wasu asibitoci ana kawo masu kula da ruhaniya kamar malamai ko limamai domin tallafawa marasa lafiya a lokacin da suke cikin damuwa ko jin rashin lafiya me tsanani na uku, girmama addini da al'adu likitoci suna da fahimtar cewa addini da al'adu na iya kasancewa mahimmin ɓangare na rayuwa ma na rayuwar marasa lafiya dan haka suna girmama buƙatun addinin su da al'adun su musamman wajen zaɓin magani ko hanyoyin warkewa a taƙaice ruhaniya na taka mahimmiyar rawa wurin temakawa wurin taimakawa marasa lafiya su samu cikakken warkewa wanda ya haɗa da lafiya tunani da ruhaniya ga ƙarin wasu muhimmanci wuraren da ruhaniya ke taka rawa a cikin tsarin warkewa warkewa da yadda likitoci da masu kula da lafiya ke haɗa ke haɗa shi cikin kulawa ƙarfafa ƙwaƙwalwa da hankali ruhaniya na iya taimakawa wajen ƙarfafa tunani mai kyau da fata wanda ze iya ƙarawa marasa lafiya ƙarfin zuciya da ƙwarin gwuiwa wannan na iya rage tasirin damuwa da tashin hankali wanda ze iya zama babban abinda ke kawo cikas ga tsarin wafcewa.

Ɗaya daga cikin manyan ƙalu bale shine fahimtar banbancin addinai da al'adun marasa lafiya ko wani marasa lafiya nada ra'ayin sa na ruhaniyya ko addini kuma wasu ba suda addini kwata kwata wannan yana sa yana sa ya zama dole a baiwa kowa kulawar da ta da ce dashi ba tareda tilasta masa wata aƙida ba wani ƙalu bale kuma shine rashin ho rashin horan da wasu ma'aikatan lafiya keda shi wajan gudanar da irin wannan kulawa ba kowa bane yasan yadda za'ayi magana da mutin gama da ruhaniyya ba tara da kawo batun addini ko nuna san wani addini ba bugu da ƙari lokacin da nauyin aiki aiki na lokain da nayin aikina iya hana likitoci da nurse nurse damar damar bada cikakkiyar kulawar ruhaniyya hakanan wasu naiya jin tsoro ko rashin tabbacin cewa ba za'a ko rashin em tabbacin cewa ba z baza su saɓawa dokokin asibiti kona ƙasa ba idan suka shiga irin waɗannan batutuwa dan haka yana da matuƙar mahimmanci a horar da ma'aikatan lafiya yadda zasu iya fahimtar buƙatun ruhaniyya na marasa lafiya cikin girmamawa da adalci ba tarada nuna banbanci ko tilastawa wani addini ba. Ga ƙarin bayani kan ƙalubalan da ma'aikatan lafiya ke fuskanta wajan bayar da kulawar rihuhaniyya ba tarada nuna banbanci ba, na ɗaya rashin sanin banbance banbancen ruhaniyya wasu ma'aikatan lafiya ba suda isasshen ilimi gama da hanyoyin ibada da al'adun addinai daban daban wannan na iya haifar da rashin fahimta ko kuskuran fassaran fassara buƙatun mara lafiya, na biyu tsoran cin hanci ko tsoma baki a sirrin mutum kulawar ruhaniyya tanada halaƙa da batutuwa sirri sosai wasu ma'aikatan najin tsoro kada su tsoma baki a abubuwan da mutum keji a ransa ko sirrin sa na ruhaniyya, na uku kuskuran em danganta kulawar ruhaniyya da addini guda wasu likitoci ko nurse nurse na iya ɗaukar cewa kulawar ruhaniyya tana nufin addininsu ne kawai kuma hakan na iya hana su fahimtar buƙatun wasu marasa lafiya marasa lafiya masu ra'ayi ko aƙida daban

A al'ummomi da dama akwai ra'ayoyi na gargajiya da ke tattareda shayarda jarirai wannan kuwa wanda wasu daga ciki na iya taimakawa lafiyar jarirai amma wasu kuma suna saɓawa da shawarwarin kiwon lafiya na zamani. Wannan haɗuwa tsakanin rufaffun ra'ayoyi da sabbin shawarwari yana haifar da matsaloli da dama da likitoci da iyaye mata misalan haɗe-haɗe da banbance banbance na ɗaya ra'ayin gargajiya a wasu al'adu ana ɗaukan nonon farko cholesterol a matsayin datti ko tsapta mara amfani sai a hana jariri sha se a hana jariri shan sa wasu na yarad ewa se an jima da da haihuwa kafin a fara ba ba jariri nono a wasu wurare ana cewa ba ba be kamata uwa taci wasu abinci ko tayi wasu ayyuka lo wai wasu ayyuka likac wai wasu ayyuka lokacin shayarwa ba sabida ze iya shafan jaririn, na biyu shawarwarin lafiya na zamani ana bada shawarar a fara shayarda jariri cikin awa guda da haihuwa cholestrum yana da matuƙar amfani yana ƙara garkuwar jiki da kariya daga cututtuka. Shayarwa na awa awa yana taimakawa yana taimakawa ci gaban jiki da kwakwalwa kalubalan da ke dake tasowa na ɗaya, rashin fahimta yawancin iaye mata suna bin ra'ayoyin gargajiya sabida haka haka suka taso kuma suna ganin yana da muhimmanci fiye da yana da mahimmanci Gga ƙarin bayanai akan yadda ra'ayoyin gargajiya ga ma da shayar da nonon uwa ke haɗe shawarar kiwon lafiya na zamani da ƙalubalan da ke tasowa na ɗaya tasirin iyaye da tsofaffi a lokuta da dama iyaye mata sukan bi shawarar iyayen su ko tsofaffin dangin su fiye da daa fiye da ta likitoci musamman idan suka ce abu kaza yafi dace wa da jariri wannan na iya hana aiwatar da shawarar zamani na biyu rashin ilimi akan fa'idar shayarwa wasu mata ba suda ikakken ilimi gama da a'idojin da ke tattareda shayarda jariri nono nono kawai har zuwa watanni shida kamar hana cututtuka da da bunƙasar jiki da kwakwalwa.

Dalilai da haliruruwan haihuwan kamin lokaci wato pretime labour, na ɗaya: Ciwon mahaifa wato infections, kaman kumburin mahaifa, cututtukan fitsari da cututtuka masu nasaba da ƙwayoyin cuta. Na biyu: Rage cin abinci mai gina jiki wato malnutrition, rashin issashen sinadaran gina jiki na iya haifar da rauni ga mahaifa Na Uku: Shan taba, sigari ko miyagun ƙwayoyi wannan na iya sa mahaifa ta tsinke kafin lokacin Na biyar: Zubar jini a cikin ciki, wato Virginal bleeding musamman a cikin watannin farko ko na tsakkiya NA biyar: Ciwon Mahaifa na baya, misali macen da ba ta taɓa haihuwa ba kafin lokacin a baya tana cikin haɗari. NA shida: Yawan 'ya'ya a ciki wato, twins, tripplets, cikin da ke da jarirai fiye da ɗaya na da yawan damuwa ga mahaifa. Na bakwai: Raunin mahaifa ko gajarta, mahaifar da bata da ƙarfi sosai na iya buɗewa kafin lokacin. Na takwas: Ayyukan wahala ko matsanancin damuwa wato stress, yawan damuwa ko gajiya na iya taimakawa faruwar haihuwa kafin lokacin Na Tara: Matsalolin kuɗi, ko kulawa mara kyau a jinya, wato poor antenatal care. Rashin zuwa asibiti don duba lafiya akai-akai, riga rigakafi da kula da haihuwa kafin lokaci, Na ɗaya, ziyartar asibiti akai-akai, don kulawar ciki wato antenatal care, na biyu cin abinci mai gina jiki da ƙarin sinadarai kaman polic acid, da irone. Na uku: Gujewa shan taba da miyagfun ƙwayoyi, Na huɗu, gudanar da ciwon, gudanar da ciwon jini da sauran matsaloli kamar su diabetes. Na biyar: Hutu da guje aiki mai nauyi ko damuwa mai yawa Na shida: Magunguna kamar progesterone na iya mahaifa buɗewa da wuri. Na bakwai: Cervical caliage hanyar ɗinka mahaifa ga mace mai gajeruwar mahaifa. Na Takwas: Magungunan hana kumburi da ƙara da ƙara girman kuhu Idan aka hango yiwuwar haihuwa kafin lokacin

Antenatal care na taimakawa wajen inganta lafiyar uwa da jairiri musamman a cikin haila mai hatsari ta hanyoyi da dama. Na ɗaya, Kulawa da Lafiyar Uwa, ta hanyar duba lafiyar uwa, ana gano cututtuka ko matsaloli da za su iya shafar lafiyar uwa ko jariri. kamar su hawan jini, cututtukan sukari, da sauransu. Na biyu, Kulawa da Jariri, ana duba ci gaban jariri don gano matsalolin da ke faruwa kamar yadda girman jariri yake ko akwai wata matsala da zai iya tasowa a ciki. Na uku, shawarwari kan abinci da rayuwa, antenatal care ana bada shawarwari kan yadda za a kula da abincin mai gina jiki da yadda za'a rage haɗarin kamuwa da cututtuka wanda zai iya taimakawa wajen lafiyar uwa da jariri, Na huɗu, kariya kariyar cutar malaria. A cikin antenatal care ana ba da magunguna don kariya daga cutar malaria wanda zai iya zama barazana ga lafiyar uwa da jariri, musamman a yankunan da ake fama fda wannan cuta. Na biyar, Shawarwari kan zaman Lafiya. Ana koyar da iayey mata yadda za su guji abubuwan da za su iya haifar da matsaloli kamar shan taba, shan giya, ko amfani da magunguna marasa kyau. Na Shida: Gudanar da Haila mai Haɗari. A cikin haila mai haɗari, irin su hawan jini, ko al'adar haihuwa mai wahala, ana samun kulawa ta musamman wanda zai rage, haɗarin da zai iya fuskanta, da za'a iya fuskanta. Na Bakwai: Binciken cutar HIV ko AIDS. A antenatal care ana gudanar da gwaje-gwajen HIV don tabbatar da lafiyar uwa da kuma samun kulawa a lokacin haihuwa wanda zai taimaka wajen kaucewa yaɗa cuta ga jariri. Ga wasu ƙarin faidodi na antenatal care a cikin lafiyar uwa da jariri musamman a cikin haila mai hatsari Na ɗaya: Gane matsalolin tashin ciki. Na biyu: Gudanar da cutar amenia, Na Uku: Shwarwari kan tsarin haihuwa. Na huɗu: Taimako ga iyaye mata masu rauni. Na biyar: Gane matsalolin foetal distrust

Na ɗaya, al'adun hausawa a Najeriya, kulawa da abinci Ana hana mace mai ciki cin wasu abinci kaman nama, naman kaza ko kifi sabida yadda ake ganin suna haifar da naƙuda mai tsanani ko jinkirin haihuwa. Magungunan gargajiya, wasu matan na amfani da ganye da ganyayyyaki da turare don sauƙaƙa zubar ciki ko tabbatar da lafiyar jariri. Ƙarin hutu da shaƙatawa ana ƙarƙafawa mata mata masu ciki gwiwa da su huta sosai, su guji aiki mai nauyi. Tasi... tasiri, wasu daga cikin waɗannan al'adu na iya taimakawa mace wajen samun natsuwa da goyon bayan iyali amma wasu kuma daban kamar hana abinci mai gina jiki ko amfani da magungunan gargajiya. Ga ƙarin bayani kan al'adun gargajiya na kula da mace mai ciki a wasu al'adu daban daban da yadda suke shafar lafiayarta. Yaribawa Nanjiriya Ziyarar unguwan zoma, matan da ke da juna biyu suna yawan ziyartan un unguwan zomomi na gargajiya wato tarditional birth attendants, waɗanda ke ba da shawarwari da magunguna. asibioti sai an kusa haihuwa, wasu matan basu zuwa asibiti sai lokacin haihuwa ya matso sosai. Tasiri, wannan na iya jawo matsala idan akwai matsala ta likita da ke buƙatar kulawa tunda wuri, Na uku, Indiya, a cikin Hindu, ana gudanar da wannan buki don kare mace mai ciki daga daga mutum nufi da bala'i, Na huɗu, China Sin, bayan haihuwar macen mace na zaune har tsawon wata guda tana samun kulawa ta musamman. ciki, ciki da abinci hutu da gujewar sanyi Na biyar, LAtin America misali Mexico bayan haihuwa mace na zaune na tsawon kwanaki arba'in tana samun kulawa kulawa, abinci na musamman da taimako daga iyali.

Ga wasu daga cikin muhimman ayukan da tallafi na jiki da ake buƙata ga mata masu juna biyu musamman waɗanda ke da haɗarin haihuwa mai tsanani domin tabbatar da lafiyarsu, lafiyarsu da tsaronsu. Na ɗaya: kula da lafiya na yau da kullum, wato amntenatal care, yawan zuwa asibiti don don duba lafiyar uwa da jariri yana da matuƙar mahimmanci. Wannan yana taimakawa wajen gano matsaloli tunda wuri. Na biyu: Kula da abinci wato nutritional support. A samar da abinci mai gina jiki kamar kayan lambu, 'ya'yan itace, nama, da madara domin taimakawa jiki jikin uwa da jariri su sami isasshen gina jiki Na uku: Isasshen Hutu da Bacci. A tabbatar mace mai ciki tana samun hutu da bacci domin hanzarta murmurewa da rage gajiya. Na huɗu: Tallafin sufuri wato transportation support. Samar da hanyar sufuri zuwa asibiti cikin cikin sauƙi musamman lokacin gaggawa yana da muhimmanci. Na Biyar: Tallafin magunguna wato medical support. A tabbata tana samun magungun da rigakafi da suka dace da yanayin jikinta da ciwon da take da shi. Na shida: Kulawa daga likitoci masu ƙwarewa wato specialist care. Matan da ke da haɗarin haihuwa suna buƙatar kulawa daga likitoci na musamman kamansu likitan mata, da sauran ƙwararru. Na bakwai: tallafi daga iyali da al'umma. Samun goyon baya daga miji, iyali da al'umma na ƙara ƙarfin gwiwa da suka da sauƙaƙa raɗaɗin juna biyu. Ga ƙarin muhimman ayukan tallafi na jiki da ake da ake buƙata ga mata masu juna musamman masu haɗarin ciki mai tsanani. Na ɗaya, tsabtace muhalli da lafiya, wato sanitation and hygiene. Na biyu: Gudanar da da damuwa da atshin hankali wato Stress Management. NA uku, shirin haihuwa wato birth preparedness. Na huɗu,: Gudanar da ciwo ko Matsaloli na musamman, wato management of complications.

Ga manyan dalilan al'adu da zamantakewa dake hana mutane amfani hanyoyin tsara iyali a ƙauyuka ko wuraren da basu da basu da isassun service. Na ɗaya: Addini, wqasu mutane suna ganin amfqani da kayan hana haihuwa na sa _ na saɓawa koyarwar addininsu musamman idan ana ɗaukan haihuwa a matsayin ƙaddara daga Allah. Na biyu: Jin Tsoron abinda jama'a za su ce. Mutane mutane da dama suna tsoron su bayyane cewa suna amfani da tsarin iyali saboda jin hakan zai zai janyo musu kyama ko zargi daga al'umma. Na uku: Rashin ilimi, a wasu ƙauyuka mutane basu da isassun ilimi game da faidar tsara iyali, ko kuma suna da ra'ayoyi ra'ayoyin da basu dace ba saboda illa ko tasirin kayan hana haihuwa. Na huɗu: Ra'ayin maza. A lokuta da dama maza basa yadda da matansu suyi amfani da hanyoyin hana haihuwa. saboda suna gani hakan zai nrage musu iko ko kiuma zai sa mata su zama 'yan iska. Na biyar: Al'adu. wasu al'adu na girmama na girmama yawan 'ya'ya musamman maza, don haka ana kallon amfani da kayan hana haihuwa a matsayin a matsayin barazana ga al'adar haihuwa da yawa. Na shifda: Tsoro nda gayyata jita-jita. Akwai jita-jita da yawa dake kawo da dake dake yawo kan cewa kayan hana haihuwa ja jawo rashin haihuwa gaba ɗaya ko wasu cututtuka wanda hakan ke hana amfani da su. Ga ga ƙarin muhimman dalilai na zamantakewa da al'ada, da al'adu dake hana amfani da service na tsara iyali a ƙauyuka ko wuraren da basu da issasun tsari. Na ɗaya rashin service na tsarin lafiya a kusa Na biyu, talauci, na uku rashin tallafi daga gwammanti ko ungiyoyi. Na huɗu: Gudanar da aure da iyali a hannun miji kalai. Na biyar: Sana'ar yara, Na Shida, ƙin amincewa da sabbin dabaru.

ga hanyoyi mafi tasiri na hana yaduwar cututtuka cututtuka da ake samu ta hanyar jima'i yayin jima'i harshen hausa amfani da kororon roba wato condom yin amfani da kwaroron roba a kowani lokaci yayin jima'i yana rage yaduwan STIS sosai amincewa da da abokin jima'i daya wato mutum daya kachal kasancewa da abokin jima'i day daya wanda bashida cuta na rage hadarin kamuwa da da STIS gudanar da gwaje gwaje akai akai yin gwajin STIS da wuri da wuri da kuma ko yaushe musamman idan kanada sabbin abokan jima'i yana taimakawa warin gano da kuma ko yaushe musamman idan kana da sabbin abokan jima'i yana taimakawa wajan gano ganowa dakuma magance cututtuka da wuri guje wa ilimi ba tareda kariya ba yin jima'i ba tareda amfanida kariya kamar kwaroron roba ba yanada bab babban hadari tattaunawa da gaskiya sakanin abokan jima'i yin magana da gas yin magana da gaskiya da abokin jima jima'inka gameda tarihin lafiyar jima'i da kuma gwaje gwaje rigakafi wato vaccination akwai alluran rigakafi kamar ta HPV da hypertieties B dake taimakawa wajan kara kai daga wasu daga wasu cututtuka ga karin hanyoyi masu amfani wajan hana yaduwan cututtuka da'ai cututtukan da ake samu ta hanyar jima'i na daya kauracewa amfani da kayan jima'i na wasu wato s kaman sex toys idan za'ayi amfanida kayan jima'i ya kamata a wankesu sosai ko asa kwaroron roba domun suma na iya suna iya watsarda cuta na biyu gujewa shan kwayoyi ko giya kafin jima'i shan kwayoyi ko giya yana iya rage yanke hukunci me kyau wanda ze iya sa mutum ya aikata jima'i ba tareda kariya ba na uku yin amfanida kariya a kowani irin jima'i

idan likita ya nuna rashin fata aga agaban mara lafiya hakan yanada illi illa da dama na ɗaya rashin karfin gwiwa mara lafiya ze iya jin cewa bashida wani fata na warkewa wanda z wanda ze iya hana jiki jikinsa yin kwari kwarunko kwarin murmurewa na biyu kara tsoro da damuwa lokacinda mara lafiya yakje likita ya nuna rashin fata hakan hakan kan kara masa tsoro da damuwa wanda ze iya dagula lafiyar sa na uku rasa yarda da likita mara lafiya na bukatan shawarwari da ka da kwarin gwiwa daga likitansa idan yaji likita ya nuna rashin fata ze iya rasa amana akansa na hudu tasiri akan iyali ba mara lafiya kadai ke shan wahalaba harda iyalansa idan sukaji likita na na magana da rashin fata hakan kansa su ding su hakan kansa su shiga damuwa da firgici na biyar tasiri akan magani idan mara lafiya ya yanke kauna ze iya dena bin umurnin likita ko dena shan magani wanda ze iya dagula matsayinsa na shida dabi'ar likita dole ne likita ya kasance mai kwarin gwiwa da sanin yanda ze fadi gaskiya bata ba tareda ba tareda karye zuci zuciyar mara lafiya ba koda koda yanayin yanada tsanani akwai hanyoyin da za'a karfafa gwiwa ba tareda bayarda karyaba ha ga karin maki kan ya rashin fata daga likita agaban mara lafiya dakeda illa na daya rashin hadin hadin kai tsakanin mara lafiya da likita lokacinda mara lafiya yaji cewa likita ya dena fatan warakansa hakan ze iya hanashi cigaba da tattaunawa ko bayarda bayanan da suka dace don cigaba da jinya na biyu rashin tsarin magunguna awasu lokuta kwanciyar hankali da tunani me kyau suna taimakawa jiki wajan karban magani idan mara lafiya yaji cewa babi be (yi) idan mara lafiya yaji cewa babu bege magani ze iya rasa tasiri

na daya tasiri a jiki (????) cutar jima'i GBSP na iya haddasa kamuwa da cututtuka masu yaduwa ta hanyar jima'i wato STIS ciki adda HIV ko AIDS tashin hankali a gabobin haihuwa ze iya haddasa rau rauni fashewan mahaifa ko farji ko kuma kumburi a sassan jiki na haihuwa cik ciki mara s mara shiri iyakacin lokuta fyade na iya janyo daukan ciki ba tareda izini hana haihuwa rauni da cututtuka cututtukan da ake dauka daga daga GBSP na iya haifar da matsalolin da dak daka iya hana mace haihuwa agaba na biyu tasiri a zuciya da hali emossionally and psychological damuwa da firgici wanda aka ci zarafinsa kan fuskanci matsanaciyar damuwa da firgici da fargaba bacin rai da jin kunya yana iya haddasa jin kaskanci da rasa daraja acikin al'umma kaurace wa ja kaurace wa jima'i ko ko aure saboda jin tsoro ko rashin kwanciyar hankali wasu na iya kauracewa daga daga aure ko jima'i gaba daya cutar kwakwalwa wasu kan kamu da cututtukan kwakwalwa kamar kamar hustraulmatic disorder wanda ke bukatan kulawar likita ga karin bayanai kan yadda cin zarafi jima'i bisa banbancin jinsi da shafar lafiyar rayuwa dakuma halin tunani na wadanda abun ya shafa na karun tasirin GBSP ga lafiyar haihuwa physically na daya ciwon mahaifa da farri cin zarafi na iya zamo ciwo ko infection a mahaifa da farji wanda yake iya janyo matsalolin haihuwa daga baya na biyu zubar zubar da ciki miscarriage idan mace tana da ciki alokacinda akaci zarafinta akwai (??????) yu'uwan ta zubar da cikin sabida tashin hankali ko rauni na uku zubarda jini ba'a lokacin al'ada ba na hudu ciwo ko kumburi a ciki aciki ciki na biyar sanya na'uran daukan ciki ba da izini ba

(????) ga muhimmin abubuwa da kowace (????) ko wace mace mai juna byu yakamata ta samu a kulawar antinatal acikin wata uku farko na ciki nadaya rigister farko da duba lafiya ana yin register da duba lafiyar mace domin tantance matsalolin lafiya da kuma sanin matsayin juna biyun na biyu gwaje gwajen farko gwajin jini fitsari da HIV da kuma tantance ramar jini (blood pressure) (sugar) da dai sauransu shawarwari da wayarda kai ana bada ilimi kan abinci mai gina jiki kaurace wa abubuwan da zasu iya cutar da jariri irinsu shan giya, taba ko wasu magunguna ba tareda shawarar likita ba na hudu holic acid da sauran kwayoyin gina jiki ana bada holic acid domin yu'uwar domin rage yu'uwar matsaloli ga kwakwalwan jariri da sauran( l) da sauran kariya ga lafiyar uwa da jariri na shida maganin rigakafi ana iya fara rigakafi kaman na tetanus toxoid dan dan kare uwa da jariri daga cututtuka na bakwai tantance hadarin ciki ana gano matsalolin daka iya faruwa kaman high blood pressure ko diabeties na masu juna byu domin shawo kansu dawuri ga karin muhimman abubuwan da ake kula dasu acikin kulawan antinatal awata ukun farko na ciki na daya bayani kan lokacin haihuwa EDD wato( expected date of delivery) ana kiyasta ranar da ake sa ran mace zata haihu bisa ga ranar data fara ganin al''ada na karshe na biyu tantance tarihin lafiya ana tambayan mace gameda tarihin lafiyanta dana danginta ciki harda harda ko ta taba samun ciki da da matsala ko nakuda a baya na uku bayanani kan cututtuka masu yaduwa ana wayarda kai game da cututtuka rinsu maleria, hypertieties da siblis da kuma yadda za'a kara kai da jariri daga su

rigakafi wato ( vaccination ) shine shigarda maganin rigakafi wanda ake kira allura ko vaccine cikin jikin mutum domin ya taimaka wajan kareshi daga kamuwa daga wata cuta wannan magani yana sa jiki ya fara koyan yadda ze kare kansa daga wannan cutar rigakafin cuta wato immunisation shine sakamakon da ake samu anyi rigakafi wato bayan anyi wa mutum alluran rigakafi jikinsa yana samar da kariya ta mussanman wacce zata hana kamuwa da cutar anan gaba taraitaccen banbanci rigakafi aikine na bada allura rigakafin cuta kuwa shine kariyan da jiki ke samu daga cuta bayan anyi alluran ga karin bayani dangane da banbanci sakanin rigakafi wato (vaccination) da rigakafin cuta wato (immunisation) na daya ma'anoni rigakafi yana yana nufin aikin shigar da allura ko wani nau'in magani cikin jiki domin koyarda garkuwan jiki yadda zata kara mutum daga kamuwa da cuta riga rigakafin cuta wato (immunisation ) yana nufin cikakkiyar kariya da jiki ke samu daga wata cuta bayan an masa rigakafi na biyu aiki ko sakamako rigakafi aikine da likita ko jami'in lafiya ke yi sukanyi amfani da allura ko wani lau'in magani rigakafin cuta kuwa shine sakamakon dake biyo baya jiki yana gina kariya daze iya yakar cutar idan ta shigo gaba na uku lokaci rigakafi na faruwa lokaci guda lokacin da akayi allurar rigakaafin cuta na iya daukar lokaci kafin ya cika saboda jiki yana bukatan lokaci ya gina yaginu yagina kariya sosai na hudu iri iri ana iyayin rigakafi fiya da sau daya don samun rigakafin cuta mai karfi misalin alluran covic 19 da akeyi sau biyu ko fiyeda haka na biyar tushan kalmomi wato vaccination yasamo asaline daga kalman vacca shanu alerting saboda an fara amfanida da cutan shanu wajan kara mutum daga sankarau wato (small pox)

dan hana yaɗuwar cutar HIV akwai hanyoui da dama daza'a iya bi na ɗaya anfani da ƙwayoyin riga kafi yana da kyau arinƙa anfani da ƙwaroron ruba lokacin saduwa da jima'i hakan na taimakawa wajan rage yaɗuwar HIV na biyu gujewa anfani da allura ɗaya kada ariƙa anfani da allura guda guda ɗaya tsakanin mata um tsakanin mutane musamman ma a lokacin shan magunguna ko ɗaukar sinadarai na uku gwajin cutar HIV yanada mahimmanci a tafi gwajin HIV domin sanin matsayin la fiya na mutun wannan na taimakawa wajan ɗaukar matakin gaggawa idan mutun yana ɗauke da cutar na huɗu guje wa cutar da uwar haihuwa zuwa jariri masir dake ɗauke da cutar HIV na iya samun magungun da zasu rage yiwuwar jefa jaririn da take ɗauke da shi cikin haɗari na biyar gujewa haɗarin jima'i da abokan hulɗa dake ɗauke da shi a guje wa yin jima'i da wanda ba'san matsayin lafiyan sa ba ko wanda ke ɗauke da cutar HIV har se an tabbatar da cewa an ɗauki matakan kariya na shida ilimantar da jama'a samun ilimi kan yadda HIV ke yaɗuwa da yadda za'a guje masa na temakawa wajan rage ya ɗuwar cutar a al'umma ga wasu karin matakai da za'a iya ɗauka da za'a iya ɗauka dan hana yaɗuwar HIV na ɗaya riƙewa da ayyukan lafiya a guji ayyukan dake haifar da haƙarin kamuwa da HIV Iirinsu aikin jima'i na banza ko kuma na yau da kullun wanda ba;a dauki matakan kariya ba na biyu temekon al'umma da gwamnati hukumomin lafiya da kugiyoyi dau um da ƙungiyoyin alumma na iya temakawa wajan samar da shawarwari da tallafi ga mutanen da suke dauke da HIV da kuma masu yiwuwar kamuwa dashi na bi um na uku lafiyar jima'i ta hanyar ilimi ilimantar da masa um da matasa da maza da mata akan yadda akeyin jima'i cikin lafiya da matakan kariya ze temaka wajan rage yuɗuwar H yaɗuwar cutar HIV

Shirin gudanarwa shirin gudanarwar al'umma yana tabbatar da cewa yana kaiwa kuma yana jawo hankalin mutane da suka fi buƙatar tallafi ko albarkatu ta hanyoyi daban-daban ga wasu daga cikin hanyoyin da ake amfani da su na ɗaya tattaunawa da shuwagabannin al'umma ana haɗa kai da shuwagabannin al'umma da ƙungiyoyin gida domin samun damar sanar da mutane game da shiri game da shirin da kuma gabatar da buƙatunsu na biyu sadarwa ta kafafen watsa labarai ana amfani da rediyo talabijin da jaridu na gida don isar da saƙonni zuwa wuraren da ke da buƙatar tallafi na uku temako kai-tsaye an kuma gudanar da shawarwari da zaman tattaunawa kai-tsaye tare da mutanen dake cikin yankunan da suka fi buƙatar tallafi domin ganin yadda za a taimaka musu kai-tsaye na huɗu bunƙasa haɗin-kai da ƙungiyoyi na al'umma shirin yana haɗa-kai da ƙungiyoyi na al'umma da na gwamnati domin isar da albarkatu ga waɗanda ke cikin yanayin buƙatar taimako na biyar amfani da tsarin rijista wasu shirin suna amfani da tsarin rijista domin gano waɗanda ke cikin matsaloli da kuma buƙatar tallafi sannan su samar da hanyoyin magance matsalonin da ake fuskanta na shida bunƙasa ilimi shirin yana samar da horo da ilmantarwa ga al'umma musamman ga waɗanda ba su da ilimi me yawa domin inganta rayuwarsu ta wannan hanyan ta wannan hanyar shirin yana tabbatar da cewa yana kawo tallafi da albarkatu ga waɗanda suka fi buƙatar su a cikin al'umma ga wasu ƙarin hanyoyi hanyoyin da shirin gudunmawar al'umma ke amfani da su domin isar da tallafi ga waɗanda ke cikin buƙatar taimako na ɗaya shirye-shiryen tura tallafi kai-tsaye ana aiwatar da shirin tallafi ta hanyar tura kayan abinci, magunguna da sauran kayayyakin buƙatu ga al'ummomi da al'ummomin da suke da ƙarancin albarkatu ko suka sha wahala na biyu gudanar da bincike da fahimtar buƙatu na uku ƙaddamar da ayyukan cigaba na huɗu temako ga mata da ƴan uwa da ƴan uwa masu rauni na biyar ayyukan wayar da kan jama'a